Nyɔnu aɖe kple via wo le woƒe exɔ megbe gbleme ke wo le seƒoƒo dom. Nyɔnua de seƒoƒo aɖe le seƒoƒogba me eye edo asiwui, edo kuku. Evia hã asiwu ele hama ɖe asi.

Ɖevi aɖewo dze klo nɔ ŋutsu aɖewo kpɔm ke ɖeka le titre medo awu o ɖevia ɖeka le ka kple nu bubuwo ɖe asi

Amewo Do batakali ehe ɖum. Woɖo kuku ame aɖewo ɖɔ tsitsi. Ame ɖewo ƒoxlãe. Ŋutsua trɔ fɔ aɖe si ɣe ɖum. Amewo dodo kpɔ......

Ame aɖewo nɔ takpeƒe eye zikpui ãi aɖewo le teƒea. Nyɔnu aɖe nɔ tsitre nɔ nya gblɔm na amewo ye amewo ame geɖewo nɔ anyi.

Ŋutsu ene aɖewo nɔ dɔwɔƒe aɖe eye wodo awu ɖeka ŋgbi kuku ɖeka ŋgbi eye ʋu aɖe nɔ womegbe ŋutsu ɖeka aɖe nɔ asi fiam nane eye ɖeka nɔ ekpɔm

Nyɔnu eve, ŋutsu eve dze ŋgɔ ɖe ŋutsu ɖeka le ŋgo aɖe me, fisia wonɔ gã ɖem le. Ŋgo la ƒe kɔla le abe makpaɖiɖi ene. Gakpo yibɔ aɖe nɔ wogblɔ.

Ame hatsotso aɖe yina ɖe tsi ku ƒe wo katã wole tsikunu ɖe asi eye geɖewo nɔ tsitre ɖevi aɖe dze ŋgɔ de emɔ nɔ nu kpɔm eye ɖevi ɖeka ha nɔ anyi ɖe ŋgo ɖeka dzi.

Kametete aɖe nɔ edzi yim le le afi sia. Ame aɖewo nɔ wokpɔm le wokpɔla me. Ame etɔ nɔ kpɔla me eye ame ɖeka nɔ mli ekɔ ɖe nɔvia ŋu.

Ŋutsu aɖe do awu ŋlaya aɖe nɔ sɔ dzi, esɔla ƒe ama, amadede le yie eye ŋu aɖe hã gbɔna va wo gbɔ, wonɔ mɔdodo aɖe dzi.

Ghana dukplɔla xoxo aƒetɔ John Dramani Mahama ele katapilame hekum eye eŋtsimewo de katapila dzi. Eɖewo le katapila ƒe gago megbetɔme. Kpovitɔ aɖe dee edzi.

Amewo to efli ɖe amidzeƒe, amewo kɔ Kufuɔ galɔn ɖe asi, mototɔ aɖewo va eye eŋutɔ aɖewo le afi ma le amia dzem, amewo le gbɔsusu me wodo awu vovovowo.

Ame aɖewo nɔ ɖɔkplɔƒe eye ɖɔwo le wogbɔ ŋutsu aɖe do takpui dzĩ tɔdziʋu aɖewo nɔ teƒea eye ŋutsu ɖeka do awu abɔta ɖeɖi eye ŋutsu eve womedo awu o

Xɔtulawo le nane dzidzem eye wokɔ ati eve daɖi wokɔ gakpo daɖe dzi aŋetorɔba ɣi aɖe le anyigbã eye edze abe wole xɔ aɖe tum ene

Eŋu aɖe si ko ame gbɔsusu aɖewo nɔ tsiglinyi eve aɖewo nyim. Atsiglinyia ɖeka le eŋua ŋgɔ eye ɖek ale megbe. Atsiwo ƒoxla wo.

Amea ɖe le anyigba le bliba bliba wɔm, edo eƒe mia ɖe bɔ ɖe dzi, ekɔ ka ɖe bla eƒe mia ƒe dome dome, mia bɔ ƒe dome dome. Ekɔ agba da ɖi, ega ɖewo le agba me. Nyɔnu aɖe bɔbɔ ɖe egbɔ, nyɔnua lé kpete eve ɖe asi.

Emɔdolawo mɔ dom eye wodo awu ɖeka ŋgbiwo, woɖo kuku ʋi eɖewo ɖo kuku ʋibɔ ke mɔta kɔkɔm le ŋu aɖe me ɖe mɔ dzi eye wokɔ sofi kɔ hem edodom ɖe anyigba.

Ŋutsu aɖewo nɔ teƒe aɖe eye ŋutsu ɖeka le mɔƒonu aɖe ɖe asi eye wokɔ bafazikpui ɖe asi ŋutsua ɖeka awu ɣi fuu taa eye ŋutsu aɖe ha do awu ʋlaya aɖe

Ŋutsu aɖewo nɔ mɔ dzi nɔ mɔ dom, ŋutsu ɖeka nɔ nu fiam ame etɔ̃ aɖe le emia kpa dzi, eye ɖeka dze ŋgɔ de emɔ, eɖeka nɔ anyi ɖe anyigba nɔ enu wɔm…

Ame aɖewo nɔ asinŋudɔ wɔm le sukuxɔ aɖe me eye ame ɖeka nɔ gakpo aɖe sem eye ŋutsuvi ɖeka aɖe nɔ anyi nɔ ŋu kpɔm.

Ƒome aɖewo nɔ takpekpeme nɔ srɔ̃ ɖem eye nyɔnuɔ do awu ʋi ŋlaya. Ŋutsua do awu yibɔ kple talɛgbɛ yibɔ. Ɖeviiwo le wogbɔ.